Vokatra iray izay fampiasa amin'ny volo novokarin'ny mpamokatra iray, maro ny vokatra azo avy aminy, izay efa misoratra eo amin'ilay vokatra tahaka ny : mampaniry ny volo haingana, mampitsahatra ny mihitsana, mampangirana ny volo ary manatevina azy.

Voninkazo miloko maitso hita eny rehetra eny, misy satroka menamena ary tanan'olona mitazona azy. Itony voninkazo itony dia maro karazany : ao ireo mikatona rehefa kitiana, ao kosa ireo mamelana tahaka izao fotsiny.

Maro tokoa ireo vokatra azo avy amin'ny rofia, indrindra fa itony satroka itony, izay tena lamaody tokoa amin'izao fotoana izao, maro karazana moa izy itony, maro isafidianana, ireo tanora no tena manjifa azy na ireo handeha vodiondry.

Fiara tsy mataho-dalana iray anisan'ny tena lafo kanefa tsara dia tsara, mbola vitsy ny manana azy raha eto amintsika miloko manga ranoray izy ary misy jiro manazava hita eo anoloana izay tena mazava dia mazava tokoa rehefa alina ny andro.

Lovia bakoly iray izay miloko fotsy, tazomin'olona somary zarazara fihodirana. Mampahatsiaro ahy an'ilay lovia fampiasa ao an-trano rehefa hisakafo na hikarakara sakafo. Tena lovia bakoly vaovao tokoa izy ity.

Trano lehibe anankitelo samy ao anaty tanàna iray ary tsy misy mifefy. Ny trano iray ihany no miloko ary vita tafo, ny trano roa kosa dia mbola tafo bozaka ary mbola rindrim-biriky, manodidina moa dia ahitana raketa sy tarehitra.

Vehivavy lehibe iray izay mitondra ny zanany izay mbola kely handeha hanao harendrina fa andron'ny enina amby roapolo Jiona izay fahatsiarovana ny fahaleovantena. Misy karazany maro ny harendrina : ao ny lavalava, ao kosa ny boribory. Mandeha amin'ny labozia avokoa izy ireo.

Trano azo lazaina hoe avo. Mbola tsy mitsangana ny tafo; ny rindrina ihany no efa mipetraka, mbola vita avy amin'ny biriky ary mbola tsy voalalitra sy tsy miloko; varavarankely kosa dia efa mipetraka, izay vita avy amin'ny vy.

Vokatra maromaro izay varoatana mpivarotra iray eny amoron-dalana. Ny ankabehazany dia vita avy amin'ny sakay ary marikivy avokoa ny vokatra raha ny fijery azy. Ny zavatra marikivy moa dia anisan'ny tena tsara ho amin'ny fahasalamana.

Fitaovana maro karazana izay fampiasan'ny mpianatra, entina anamboarana boribory na andrefesana zavatra iray izay miendrika boribory ity fitaovana ity. Amin'izao fidiran'ny mpianatra izao dia tena ilain'izy ireo izy ity.

Boky miisa roa, ny avy aty ankavia dia miloko mavo somary matroka, ny avy aty ankavanana kosa dia miloko fotsy, ahitana ny sarina vehivavy kely mirandrana. Ny itovizan'izy ireo dia samy mitantara tantara mampalahelo avokoa.

Gazety iray miloko maintso, ny anarany dia atao hoe : Vaovao faritra. Ny lohateny misongadina ao dia ny fitantanan- draharaham- panjakana, izay ahitana ny filoham- pirenena sy ireo minisitra miaraka aminy.

Ny tsena dia toerana iray izay ambohi-piaonan'ny mpivarotra sy ny mpividy hahitana karazana zavatra maro tahaka ny voankazo, ny tongolo, voatabia, ireo karazana voa maina sy legioma rehetra rehetra.

Amin'izao vanim-potoana mafana izao dia tena mandeha tokoa ny satroka .Anisan'ny miaro ny vatana amin'ny masoandro, indrindra indrindra fa ny tarehy. Maro karazana ireo mpivarotra azy : eny amoron-dalana ; misy ireo mandendeha, ao kosa ireo mijanona amin'ny toerana iray.

Vokatra malagasy maromaro, novokarina mpamokatra iray eto Madagasikara, izay ahitana lavanila, dipoavatra, ary karazana sarisokitra maromaro. Fantatra moa fa ireo vokatra ireo dia anisany mampalaza an'i Madagasikara.

Fianankaviana iray izay miara-misakafo amin'ny tany. Ahitana lafika tsihy misy ireo karazana sakafo maro tahaka: ny paty eo ihany koa ireo zava-pisotro maro samihafa.

Legioma maromaro milahatra tsara, ny eo afovoany dia karôty, ny amin'ny sisiny kosa dia korizety ; ny legioma moa dia anisany sakafo izay manome hery sy tanjaka ary tena ara-pahasalamana.

Toerana iray eny amoron-drano ahitana trano misy rihana roa miloko foty sy manga, etỳ aminy sisiny kosa dia misy sambo miisa roa izay natokana ho amin'ny mpizahatany sy ny mpivezivezy eny, misy hazo iray eo ampovoany.

Vehivavy iray fohy volo, miondrika ; manana lokom-bolo mainty hariva ; anisan'ny lamaody amin'izao fotoana izao io lokom-bolo io ka maro ireo zatovo vavy na antitra arany manao io lokombolo io.

Gidro miisa roa eny ambony hazo izay antsoina hoe sifaka. Ny vatany dia rakotra volo miloko fotsy ary ny tarehiny kosa dia mirakotra volo miloko mainty. Izy itony moa dia mivelona amin'ny alalan'ny ravinkazo na voankazo.

Fitaovana izay fampiasa ao an-dakozia ary hita any amin'ireny toeram-pivarotana lehibe ireny ; izy io dia mandeha amin'ny "gaz", mitsitsy ary miaro amin'ny tontolo hiainana amin'izao vaninandro izao satria tsy mamoaka entona maloto na kely akory aza.

Fitaovana iray anisany tena ilaina raha handray an-tsoratra, ny fonony dia miloko fotsy ary ny sisiny eny ambony dia miloko mainty, misy karazany maro izy itony ary misy refiny.

Fitaovan- dakozia iray izay tena fampiasa tokoa amin'izao fotoana izao, ampiasaina izy io mba handrahoana vary. Ny sisiny dia miloko maintimainty ary ny sarony dia vita avy amin'ny vera, mandeha amin'ny herinaratra io fitaovana io.

Finday miloko mena, misy famantarana avy amin'ny tanana raha te hanokatra azy. Ny finday moa dia anisan'ny zavatra iray izay tena tsy afa-misaraka amin'ny olombelona intsony amin'izao fotoana izao.

Fiangonana loterana izay tena ngeza hita any Antanambao, mbola tsy miloko ary mbola biriky ny sisiny. Ahitana tohatra miisa roa izay manome lalana hiakarana ao ambony.

Fiara iray anisany tena matanjaka ary tena lafo amin'izao fotoana izao. Ny vatany dia miloko fotsy ranoray, ny ety anoloana kosa dia misy tsipika roa miloko mainty ary misy jiro efatra.

Takelaka famantarana orinasa iray izay miantona eny amin'ny rindrina. Marihina fa mpamokatra herinaratra itỳ orinasa itỳ. Eo amin'ilay takelaka kosa dia ny manodidina dia miloko fotsy, soratra ao anatiny dia miloko manga.

Asa tanana anisan'ny tsara dia tsara ary tena manaingo ny trano. Ny ao anatiny dia ahitana famantaranandro miloko fotsy. Manodidina ny famantaranandro kosa dia voninkazo vita avy amin'ny rofia izay moloko mainty hariva.

Vehivavy miisa enina izay samy lavavolo ary samy tsara avokoa ny volony. Mitazana ny masoandro mody ary sasany manao "robe", sasany kosa manao pataloha.

Trano maromaro any ambanivohitra, izay mbola tena trano taloha tokoa : ny tafony dia mbola vita avy amin'ny bozaka ary ny rindrina dia mbola avy amin'ny biriky tsy misy voaloko.

Vokatra iray izay efa voahodina, manana fonosana miloko manga, eo amin'ilay fonosana dia ahitana ny laharan-tarobian'ny mpamokatra, ny ao anatiny kosa dia tahaka ny vovoka.

Fitaovana iray izay fampiasa ao an-tokantrano. Misy ambaratongany maro izy ity amin'ny vidiny dimy arivo sy iray alina ariary. Misy fonony menamena ary misy ambaratongany ihany koa izay miloko menamena.

Trano iray lehibe tahaka ny hotely. Ao anatiny moa dia feno jirojiro manazava rehefa alina ary ny manodidina azy kosa dia feno zavamaniry maitso mahate-honina. Rihana iray ihany moa izy io.

Fitaovana iray : miloko mainty, miendrika lavalava, mahavita zavatra maro tahaka ny fanapotehana legioma, fanaovana zava-pisotro amin'ny alalany voankazo, ahitana tsindry bokotra ihany koa izay entina mampandefa azy sy mamono azy.

Gazety iray malaza miloko mena sy fotsy ary mainty. Ny lohateny lehibe dia momba ny jiro sy rano izay mampikaikaika ny vahoaka amin'izao fotona izao. Ny sasany kosa dia miresaka ny baolina ary karazana dokam-barotra maro.

Boky nosoratan'i Amiraly "Dider" Ratsiraka izay mitondra ny lohateny hoe : "Fototra hiorenanan'ny revolisiona sosialista Malagasy". Anisan'ny boky fampiasan'ny mpianatra taloha izy ity ary mitondra ny anarana hoe : "Boky mena".

Olona maro izay samy manana ny salan-taonany avy, ny sasany mipetraka, ny sasany mitsangana. Samy manao aro vava orona avokoa izy rehetra ary mijery mankany aloha mihaino olona miteny.

Vokatra maro nafarana avy any ivelany, ny vehivavy no tena mampiasa azy, miisa efatra izy ireto : ny anankiroa dia miloko mena, ny anankiroa kosa dia miloko matroka ; misy karazana hanitra maro tahaka ny lavanila. Anisan'ny karazana ranomanitra izay tena tian'ny vehivavy moa ireto ranomanitra ireto.

Mpivarotra maromaro eny amoron-dalana. Ahitana karazan-javatra maro tahaka ny gony, karazana mofomamy. Ao ihany koa ireo mpitondra kodiarandroa izay efa miandry mpandeha.

Fiangonana anisan'ny ngeza. Ny rindrina dia vita avy amin'ny biriky, misy varavarankely efatra izay mifefy vy ary varavarambe lehibe miloko mena. Misy tilikambo iray miloko mena ihany koa.

Fiara maromaro milahatra izay ao anaty fitohanana tanteraka, ao ny fiara kely, ao ihany koa ny fiara lehibe, samy mampirehitra jiro avokoa izy rehetra, midika izany fa alina ny andro.

Mofomamy miisa telo, voaloboka maina ary lafarinina. Misy ihany koa ny sotro vita avy amin'ny hazo, ny mofomamy moa dia anisany sakafo maraina tena tsara raha ampiarahina amin'ny ronono.

Takelaka iray lavalava miloko fotsy, ahitana anarana orinasa maromaro. Ny ao aoriana kosa dia misy ravinala mitsiry izay tena ahafantarana an'i Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.

Ny mpivarotra amin'izao fotoana izao dia mikaroka ny fomba rehetra mba hisintonana ny mpanjifa. Ity tantely ity izao dia efa misy antsinjarany : ao ny telopolo grama, ao ny telonjato grama. Amin'ny vidiny mirary dia mirary ary hita eny amin'ny mpivarotra rehetra eny.

Fitaovana iray entina handrahoana sakafo, indrindra fa rehefa tapaka ny herinaratra. Izy itỳ moa dia maro karazana ary betsaka ireo mandeha amin'ny solika. Misy vilany mongo iray mipetraka eo amboniny.

Fitaovana vita avy amin'ny plastika. Miendrika efajoro ary misy sarony. Maro karazana izy ireto, ao ny miloko volomboasary, miloko mavo ary miloko manga ; ny asany kosa dia matetika fampiasan'ny olona entina hitondràna vary atoandro.

Fiara kely tsy mitovy amin'ny fiara rehetra kanefa mahavita ny vitany. Ahitana fitoeran'entana eo ambony ary varavarana miisa efatra. Ny ariana kosa dia fisaka dia fisaka. Miloko fotsy izy ary manana kodiarana efatra.

Boky maromaro izay entina maneho endrika boribory ao ireo boky izay miloko matroka dia ny mainty izany sy ny volomparasy ao kosa ireo izay miloko mazava dia ny mavokely izany.

Takela-by iray lehibe hita eny andalana, miendrika efa-joro ary ahitàna tokambarotrana zava-pisotro iray misy gazy. Ny lokony dia menamena, mavomavo ary misy maintimainty.

Ny sakafo maraina dia tsy azo atao ambanin-javatra ao anatin'ny tontolo andro. Matetika eo amin'ny Malagasy dia ny vary sosoa ary miaraka amin'ny laoka kely maro isan-karazany : ao ny saosisy, ny kitoza.

Fitaovana iray fampiasan'ny mpanao trano, sahala amin'ny basy, miloko menamena sy mangamanga, entina andavahana rindrina no tena fampiasana azy ary misy karazany maro.

Lovia baolina miloko fotsy izay ahitana lasopy vao mafana. Misy karazana fangaro samihafa tahaka ny hen'omby, ny atody, ny paty ary ny ron-dasopy izay maha-lasopy azy.

Lehilahy somary zarazara fihodirana, lava ary vaventy, manao lobaka fotsy ambony, pataloha fotsy ambany, ary hetra vita avy amin'ny hoditra, kirarony koa dia vita amin'ny hoditra; izao fiakanjo izao dia matetika fitondran'ny olona rehefa mamonjy lanonana na rehefa hivavaka.

Sary sikotra maromaro miankindrindrina izay vita avy amin'ny hazo voafantina. Anisany tena mampiavaka ny Madagasikara tokoa itony sary sikotra itony. Ao ny sary sikotra izay maneho ny alohalo, ao kosa ny maneho ny ravinala.

Kifafa maromaro mitsingoloka miankin-drindrina izay fehezina fingotra iray. Marihina moa fa ny kifafa dia anisan'ny singa iray izay tena mampadio ny tokantrano tokoa amin'izao fotoana izao ary tena ilaina.

Fitaovana lehibe miloko mena ary ahitana antsy izay tena maranitra mandeha amin'ny lasantsy izy io ary natokana ho an'ireny mpanapaka hazo matianina irony. Raha tena tsy mitandrina dia mety hampidi-doza.

Sary oso-doko iray izay tena tsara dia tsara tokoa, maneho ny mahamalagasy; ahitana lehilahy anankitelo ary vehivavy iray, ireo lehilahy dia mitsoka mozika sy mandihy ary midaboka aponga, ny vehivavy kosa dia mandihy.

Rindrina iray izay ny tapany ambony dia vita avy amin'ny vy mitsangatsangana ary ny tapany ambany dia vita avy amin'ny simenitra izay miloko manga, mba hanatsarana ny endriky ny rindrina moa dia ahitana voninkazo maromaro eny amin'ny sisiny izay ny sasany efa lehibe ary ny sasany vao mitsiry.

Vokatra malagasy anisan'ny tena tsara ny sary sikotra. Misy vokatra maromaro ahitana : ny sarim-behivavy, sarin'i Madagasikara ary sarina lohan'olona maromaro. Hazo tena voafantina ny fanaovana azy ireto.

Trano fivarotana iray, izay mivarotra irony karazana kojakoja fampiasan'ny mpanamboatra fiara. Tena ilaina izy tony, ary mahavaha olana maro ; ny ankabeazany dia miloko volomboasary ary miloko mainty ny tahony.

Fitaovana iray eny an-dalambe izay entina mandrindra ny fifamoivoizana. Ny ahitana azy matetika moa dia any ivelany fa raha eto an-toerana dia mbola manano sarotra ; ao ny jiro miloko mena izay midika fa mijanona, misy karazana jiro hafa koa.

Efitra lehibe sady malalaka, miloko fotsy ny rindrina tahaka irony trano fivahinianana irony, misy fandriana miisa roa izay raitra dia raitra: ny eo amin'ny anankiray dia ahitana fandriana miloko mavokely ary ny iray kosa dia miloko mena.

Tany malalaka lehibe iray izay voaharo ,ahitana trano kely fotsifotsy hitoeran'ny mpiambina ;ny mandrakotra ilay tany kosa dia fitaovana maromaro ,famokarana erin'aratra azo avy amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro.

Trano azo lazaina hoe efa taloha ihany ny tafiny dia mbola bozaka. Ny rindrina kosa anefa dia efa voa loko sy efa voa lalitra, ahitana vavahady hazo ary misy hazo roa lehibe midoromboka eo an-tokotany. Ety ivelany kosa dia misy fiara iray izay mijanona, miloko volom-batolalaka.

Efitrano iray lehibe izay ahitana dabilio maromaro. Seza maromaro natokana ipetrahan'ny mpianatra ao ireo lehilahy ao ireo vehivavy ; eny anoloana kosa dia misy mpianatra iray mipetraka izay mpiambina mitabataba.

I Madagasikara dia manana harena izay tsy voatanisa ary tsy fahita raha tsy eto amintsika ihany, ny tsingin'i Bemaraha dia anisan'ireo harena izay maro mpitsidika indrindra rehefa vanim-potoanan'ny fialan-tsasatra.

Anisan'ny voankazo tena mampatanjaka raha ny akondro. Eto dia hita eo ambony latabatra izy, izay milahatra maromaro, miloko mavo ary efa voaotrika tsara, eo ambony lamban-databatra miloko maitso.

Lehilahy iray somary zarazara fihodirana mpanamboatra trano ary manambatra vy maromaro amin'ny alalan'ny tariby. Manao fiarovana eo amin'ny loha izy mba hisorohana ny loza ary manao kiraro lehibe.